Pɔge le pelaa kaŋa la a are o seɛ la wagye ŋmaa lɛ o seɛ kyɛ de kaŋa a kɔgle ne o bɛrɛ ka nenpelaa a meŋ are a seɛ kuri gbɛ wogre ziiri a are o pire la nimikyaanaa ka kaŋa meŋ a are o e la dɔɔ a vɔgle zupele o meŋ pire la nimikyaane.

Kpaare soɔloŋ sure bo la be a yiri poɔ kaŋe pɛle la malefa kyɛ la pere nimikyene ba meŋ vɔle la kpɔloŋ kyɛ ka kaŋ vɔle zupele.

Lɔɛ maaloo zie la kaa lɔ kpoŋ kaŋa wa are kaa nobo mine wa zeŋ a moɔlo kaara ka pɔge meŋ a are kyɛ meŋ kaara ka dɔɔ meŋ te are tɔɔre lɛ kyɛ meŋ kaara ba doree a lɔ lee kaŋa a iro a iri o gbeɛ ka pɔge a are leɛ o puori kyɛ meŋ are a lɔre na.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

Noba la ŋmeɛrɛ nuure bol a kaŋ suɛ kpare pelaa ane kuri pelaa ka kaŋa meŋ su kparre naŋ waa nyɛ dakyipul ane kuri naŋ waa nyɛ dakyipul ba tuure la noɔ tuuro.

Bibiiri la a be moɔ poɔ ba pɔge la malfare kaŋa su la kpare nubaal kaŋa meŋ su la a sogyaraa kparoo ka boma mine a tɔ o nimiri

Noba la a kyɛnɛ a kyaare Naa maaroŋ saa miire la a sori laarɛɛ kóɔ ba mine kpɛ be la a kóɔ poɔ a kyɛnɛ ennɛ ba dumoŋ lɔɛ zoro la a kóɔ poɔ a ire vûū

Mane noɔre la a kyɛ ka biiree a gaŋ dɛɛŋ ka gboe a are are ka noba be a koɔ noɔreŋ ka ba mine biŋ koɔ bonɔŋne kɔɔ kaa tɔɔre ka teere meŋ la a te are.

Kyɛ e la weɛgye poɔ ka te ŋmare ŋmare are bebe a are ka lɔɔre are ka noba zeŋe o poɔ ka ba mine zeŋe a lɔɔre nyɔbore kyɛ a mɔ wa kparekpare lɛ.

Lɔɛ are zieŋ la a kyɛ ka noba yaga a kyɛne a be lɔɔre la are ka wuoro kaayaare enɛ a puoriŋ a na laŋe ba eri la a pare poɔ dakoŋe bare.

A kyɛ e la bone male zie ba bala boma mine ka kaŋa a vune ka kaŋa meŋ are kaare ba mine pɛle le la saboloŋ ba mine meŋ maŋ de la a saboloŋ kyoŋ ba teŋɛ.

Pɔge la are bone dire zieŋ o pɛle la pɛlee tabole meŋ big ka kõɔ ne suulee teɛteɛ boma bayi meŋ te are tuoro lɛ ka boma big ba niŋe.

Kyɛ e la laafiilɔ zie noba yaga wa zeŋee la ka ba mine a are pɔge kaŋa zeŋee la ka bie be o gbere o leɛ la o nu a teɛ ne a bie teɛne ka o zu a dul ka pɔge kaŋa de bon kaŋa a tɔgle o noɔre.

Pɔge ne dɔɔ la a zeŋe tabole zu laare ne bondirii la a yɛ doldole a dɔɔ pɛle la kõnyusulee zeɛ a pɔge pone la kugbɛ.

Daa la a kyɛ ka koɔrɔ a are a doro komie laare zie zaa kaŋa meŋ te zeŋe tɔɔre lɛ a zie zaa liŋi lɛ kaa pɔge kaŋa meŋ te are tɔɔre lɛ kyɛ meŋ kaara.

Bibile boore tɛɛtɛɛ la zeŋ lantaa ba mine eɛ Nenpeɛle ka ba mine e eŋ gane sɔglɔ deme ka ba mine e eŋ gane seere deme

Bogi la ka Nenpeɛle nyɛ a tuuro ba pegle la sabula a tuuro ne ba mine are la a kaara ka mine meŋ vɔgle zupele bayi meŋ te are tɔɔre a meŋ dire ba demo .

Noba la be kõɔ poɔ ba erɛ la ba nimipɛle yɛllɛ ba mine zage ba nuure kaa do saa kyɛ ka kõɔ meŋ te yi sa zu a kyuuro kaŋa su la bonsɔglɔ kyɛ yere o woɔ.

Nenpeɛle la a are ŋmaa gyile kūū daga naŋ biŋ kaa tɔgle maale puure a dogle o zu ba yaga zie taa la naamaaro a kyaare ne ba meŋa ba su la bonsɔglɔ.

Bamnyere die la a kyɛ a bannyaraa la a are ka ba maale daga kaŋ a o meŋ biŋ ka ba tɔgle maali tepuuri a dogle o zu a lɛ de a mine meŋ dogle a bannyaraa kõɔ doglee zu.

Dɔbo la zoro a pɛre ka gaŋgare anaare a big kaŋ e la kaŋa pɛle la gaŋgadaare ka kaŋa meŋ zeɛ ne toto ka kaŋa meŋ be a puoriŋ pɛle gaŋgaŋ.

Pɔgebo la kyɛne sokoɔraa zu bayi tuo la laare ka kaŋa a pegle woɔ a puori soba su la kparo naŋ e doɔ a vɔgle zupele meŋ naŋ e doɔ.

Noba mine la are sakuuri puoriŋ ba kpuli la ba nuuri bore ka ba ŋmɛ taa a kaŋa naŋ borɔ ka o ŋma o taa soba suu la kpaare zeɛ kyɛ vɔle bone kaŋa neɛ kaŋe meŋ are ba sonsoŋle a suu kpaare soɔla kuri soɔlɔ.

Yie la are a veɛle ka wee ayi are a taŋera bone naŋ are taa gbɛ ka noba meŋ a are a yiri dazuoloŋ sala a teŋɛ.

Bibiiri la are kõɔ poɔ kaŋ taa la bole bayi su la kpaare zeɛre a taɛ a seɛ ka kaŋa meŋ su kpaare dore kyɛ eŋ nu balle.

Wɔɔre la are mɔ kpɛre kpɛre poɔ a leɛ a zuu teɛ neŋ taa a ba lambore na meŋ nuule wa yaga lɛ a dɔ a teŋɛ sogo .

Bibiiri la ziŋ karendie poɔ ba ziŋ la dɔŋdolo zu kaa Karenma a are ba nigeŋ a teɛ o nu tɔgli a karenbie kaŋa naŋ zɛŋ o nu saazu.

Bondirii maaloo zie la ba marɛɛ vūū ba dogle la a daransaŋ a vūū zu ba are kɔge la a tabol pɔge deɛ la wagyɛ o de la nu a kori o zu a bie are la o su la kparedoɔre o seɛ la monkuri a naŋ leni doɔre ane peɛle.

Balaŋe biiri la zeŋe koŋ tabole kaŋ zaa meŋ taa la o kompetaa ka o big o niŋe ba eŋ la nimie kyɛne ka kaŋa a zeŋe tuoro lɛ o su kpaare dɔrɔ ka kaŋa meŋ are a su kpaare soɔlɔ ka ba sɛgesɛgere eŋ a be.

Nenpeɛle la a zeŋ ka bayi a iri are ka kaŋa a tiɛ o nu tɔgle o tɔ kaa tɔ meŋ tiɛ o nu a tɔgle o ba zaa su la kaayaa naŋ e sɔglɔ.

Nenpelaa kaŋa la are ka a teɛne peloŋ zaa o de la o nuure a lare taa ka noba de bonna ba naŋ maŋ yeli yɛllɛ eŋ a tɔgle tɔgle o ka ba mine zaŋ ba fotori a kaara o.

Pɔge la su kpaare zeɛ kyɛ pɛle dankpale pɛle Kyɛ taa baa ka ba be sori zu a ba puoriŋ e la yi teere ŋma gyile.

Noba la tuo zɔnne naŋ e pɛɛre a pɛɛre ŋa e la kūū daga a noba mine seɛ kpare sɔglɔ ka kaŋa meŋ su kpare nu baale naŋ e doɔre ka teere yaga be a ba puori.

Bibiiri la mine la zeŋ ka gaŋgaare a biŋ ba niŋe ba seɛ la wagyere kaŋa meŋ be a ba puori o meŋ seɛ la wagyere o vuunee la a gɔnne.

Pɔgesera bilee la a are a tɔge a fooliŋ ba seɛ la wagye iri iri a yeere lɛɛre kyɛ de mine a vile ba zu noba mine meŋ be la sanpa ba naŋ maale ba puori kyɛ kaara.

yie deme la a zeŋe ba eŋ la boma ture poɔ ka kaŋa a zeŋ tulee daa ka kaŋ meŋ zeŋe a kaare ba zeŋ la davooroŋ poɔ ka boore meŋ be a davooroŋ.

Neŋ ba tɔne la a kyɛ ba zeŋe la a ba bone zoro zuŋ ka ba te a daare a neɛ na naŋ daare o mare a wɔ.

Pɔgesera bilee banaare la a are ka bayi a degle teɛ wɛge ba zaa taa gane kaŋa su la kparo naŋ e pelaa.

Yideme la a laŋ taa ba mine zeŋ la bongane ba naŋ yɛre biŋ a pɔge meŋ dɔglɛɛ boma a de sulee toŋ dɔɔna laa meŋ la biŋ ka boma be o poɔŋ k,o sulee meŋ la biŋ.

Kyɛ e la teŋɛ kaŋa tenkoɔ yɛlɛ a noba yaarɛɛ la a are a sobiri ka ba yaga zie zaa a pɛ a sori zaa a te gaa a kaara a ba taaba a teŋɛ na filaki la ka ba de mare a sori zaa a te gaa baare.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

Bebiri la a vune a are pɛŋera boma bondi laare a boŋkpoŋ soba are toŋɛ o nu a oreba taalakpoŋ poɔ ka bon bilee kaŋ are teé a dazulee kyɛ ka kaŋa meŋ te are fone a kyɛ are kaare.

Kyɛ e la wiɛ ka korebo a be a wiɛ poɔ ba ba la a ba boŋ bulu daare a woŋee la torata be la a wiɛ poɔ a tara bonna ba naŋ maŋ ɔŋ ne kõɔ.

Pɔgeba mine la a yi seɛ ba bonzɔgle a seɛrɛ wulo ba teŋa kõɔ yɛllɛ ba pegle la dawogri kaa dɔɔba mine a ti zeŋ kogi zu ka kaŋa are ba puori ba mine zeŋ la teere maaroŋ poɔ.

Noba la a are su boma a are a dɔbo ba su kaŋe zaa ba yɛrɛ lɛɛ ba kɔkɔreŋ a vɔle zu pele ba su la kura naŋ e yoŋeloŋ a pɔge seɛ la wagye ŋma o seɛ kyɛ de kaŋa a nyɔge ne o meŋ.

Nenbatoɔne la a zeŋ a pɛre pɛre sokoɔraa zu ba mine e la nembɛrɛ ka ba mine e bibiiri ba mine zeŋɛɛ a dire bondirii ka kɔlee a biŋ ba niŋeŋ ka neɛ kaŋa meŋ a te zɔɔŋ popo a waana ka lɔre meŋ a zoro a te gɛrɛ.

Noba la a be teɛ puliŋ a vootiri ka ba iri ba nembɛrɛ, bamine arɛɛ la ka bamine a zeŋ, ka nempelaa ane kaŋa a are, ka kaŋa gɔle piŋ boma mine ba naŋ biŋ.

Bone la ka noba zɔɔ ka a bone bilii tuuro a bone mine meŋ tarɛ boma a puoriŋ ka noba kpɛ zeŋe a poɔ.

Die poɔ la a kyɛ ka bone zene e yaga le pɔge zeiŋ la a de wagyi vile poɔ o zu kyɛ kaare fone ka kaŋ meŋ te zeŋe dakoge tolezu a zeɛle o gbɛ a dole ka meŋ te zeŋe su koaare sõɔla .

Laafiilɔ yiri la kyɛ pɔge kaŋa zeŋ la gɔɔdo zu a de wagye a ŋmaa o nyaaŋ kyɛ vɔgle zupele pelaa ka kaŋa meŋ a are a su kparo ane kuri gbe wogre naŋ waa kyɛ dakyipul a meŋ vɔgle zupele kaa tɔɔre lɛ ka kaŋa meŋ su kpare pelaa wogi a vɔgle zupele.

Dɔɔ ne bibiiri la zeŋ o de la watermelon a ŋmaa a po ba o taa la a bibile kaŋa a dɔgele o gbɛrɛ zu

Dɔɔbilii bayi la a seɛ ba yɛremɛ ba yi la a seɛrɛ ba eŋɛɛ lɛre ba zu teɛ kaŋa bee ba puoriŋ noba te zeŋɛɛ tɔɔre zaa kyɛ kaara.

Noba yaga la a be a kyɛ a tuuro zie ba mine peglee sabulɔ ko'o mine pegle paama ba boɔrɔ la selma ka kaŋa meŋ paŋ do te are a e puori kpolee a su kpare pelaa kyɛ seɛ kur gbe ŋmaa.

Lɔre la ka ba de noba mine enfuune a do te dogle ka noba mine do are a lɔre zu ka ba mine a zeŋ ka ba mine are a nyoŋ a enfuune a taa ko'o mine sige wa are a lɔre seɛ.

Nenbatɔɔne a zeŋ ba bonzore zu ba ŋmɛre la nu bol kaŋa nu kpɛ la a bol ka o boɔre ka o lɔ eŋ a pɛlee poɔ kyɛ kaa taaba te be tɔɔre lɛ.

Lɔɛ la a zoro te kpoŋ sobie poɔ ka noba a meŋ kyɛne a lɔɛ waa yaga a mine waa la peɛle ka mine a waa doɔre ka mine a waa uulemo.

Wie la kyɛ ka kɔreba zeŋ ŋmaŋ gole ka neɛ are ba niŋe ka neŋpɛla kaŋa meŋ are tore daare teera yɛ are are la a zie.

Kyaare kpoŋ poɔ la ka nempeɛle a zeŋ ka pɔge a are ba niŋeŋ a su kpare zeɛ o de la mike a dɔgele o noɔreŋ

Kõɔ doko zie la a kyɛ ka pɔge bibile bata a pɛ a de ba nu dogle a dondogle zu ba mine meŋ te be a puori a are are ka ba mine a zeŋ.

Zɔne nyogreba la be ba gbore poɔ ba be la a kõɔ poɔ a doɔro a gare ba pegle la ba boŋ nyoŋ kyuu ba iri are la a gbore poɔ ba nyoŋ la a zɔma mine.

Dɔɔ la are a su kpare pelaa nuwogiri ka noba zaa teɛne ba nu ka ba puori ka o nyɔge kaŋa nu a puori kyɛ ka noba be o puoriŋ a sɛge ba nu a puoro

Noba la a zanna seɛrɛ ka ba boŋ bonseɛrɛ ba zanna nɛɛ tiilara a wulwulo are koge la a zane zanna kaŋa a wuluu

Noba la zeŋ dandoɔre ka ba mine ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka ba mine a iri a vare kyɛ ŋmeɛrɛ ba nuure ko'o mine a zeŋ kyɛ meŋ kaara a die kaŋa o yuo la.

A zieŋ e la yie poɔ ka tabole a yɛ binbiŋe a noba dire a sobie kõɔ yɛ tɛŋtɛŋe la a zieŋ e la deɛre la ka deɛre yɛ laare laare zieŋ zaa.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

Noba la maala solare. Bayi zeŋɛɛ la. Ka bayi meŋ a are, ka kaŋa vuuni, ka bayi meŋ dɔɔ, ka bat banaare a vɔgle zupili dɔre. ba zaaŋ su ba kaayaa, kyɛ pãã su kparebilii bilii a eŋ poɔ, kaa e dɔre lɛ.

Noba la a re. a ŋmaa gyili sola panɛle. Ba nyɔgɛɛ ta nuuri a zɛge ka do saa. Ba boŋyɛre waa la zoŋkoroŋ zoŋkoroŋ lɛ.

Bibilee la a ŋmeɛrɛ bɔl ba zaa digre la a bɔl a kaŋa gaane la a bɔl a na ŋmɛ saazuŋ a moɔ koŋ la.

Noba la zeŋ kɔge tabol ka larɛɛ ne bondirii a biŋ ba zaa niŋeŋ a pɔge taa la a laa kaŋa ne boma a teɛ tɔgle bibile kaŋa a bibile meŋ teɛ la o nu tɔgle a laa na.

Yiri la are ka pɔge ne dɔɔ are mala ba yiri pɛle la kõɔsulee ka bayi meŋ zeŋe lɔɔre poɔ ka kaŋe mɔno ka kaŋa zeɛle o gbɛ duole taa ba kpɔŋɔ la daare a woeiŋ kubɔ a teɛteɛ o zaa a gyire.

Nenbatoɔnee la be a kyɛ ka noba yaga zie zaa a wa poɔ bamine e la kpare sɔglɔ suurebo ba mine tuure la noɔ tuura.

Ganga kpoŋ la a biŋ ka faŋ noba naŋ taa gbolo a are bata ka nenbɛɛo naŋ be ba puori ba wa poɔrɔ.

Biiri banaar la sig baa ka ba te ɔŋ kõɔ. Ba bata eɛɛ dɔbɔ. Ka kaŋa seɛ wagyɛ ona eɛɛ poolee. Bayi taa la bukitipeɛle, ka kaŋa taa a booti kaŋa k'o boɔr k'o waa a ŋa dakyepul ŋa. Kaŋa su la kpardɔr

Pɔgelee kaŋ la wa dɔ ka ŋmaaŋa wa ŋma gyile o a ŋmaa kaŋ do dɔle la a o nu zu a ŋmaaŋ ziiri mine wa la zeɛre a seŋe a ba zuuɛ pare e soɔlɔ.

Konturagi tuma la ka ba a tuna ba wuo la Kuro a sugle sugle taa ka ba mine do are a be a tuna kyɛ ka ba mine a be a parɛ a meŋ wuoro a kuri a lanne taa.

Popo zɔnma yoŋ la be a kyɛ a popore waa yaga ba mine vɔgle lɛɛ kpoŋlo kyɛ ka kaŋa ba vɔgle kpoŋle kaŋa de la o gbeɛ a biŋ teŋa.

Laafiilɔ zie la a kyɛ noba bayi la be a kyɛ kaŋa zeŋe la de o nu dogle o gbere zu o gɔɔre la o nu tali ka kaŋa meŋ su o yeeremɛ a vɔgle zupele.

Deka noba la do are ba lɔre kaŋa zu a pegle ba fiilakere a zeŋ a kaa do saa koo mine a ŋmaare ba nuure ko'o mine a zaŋ ba nuure kaa do saa.

Tureta la ka ba be a sonsoŋle a turetaa sampa ka noba ŋmaa gyeli a kaa a turetaa wa ŋa kate uro a mine meŋ a yɔ are are.

Noba la a zeŋ a gɔgle tabol, a tabol zu ka bondi tɛɛtɛɛ a dɔgle ka bonnyu meŋ a dɔgle.

Tabol zu la ka laa tɛɛrɛtɛɛrɛ a dogle ka gane meŋ a dogle ka kõɔ suree kyaane meŋ a biŋ a dɔɔ taa la ti o de la o nuure ayi a nyoŋ naa ti a taa.

Nempeɛle la be ba enyɛ die poɔ ka gama dole a ba tontoŋ tabole zu ba suu la kaayaare peɛle a eŋ nu tuoro ba zaa eŋ la nimikyene.

zeɛre la be laa poɔ a biŋ a zeɛre ŋa taa la zumɔɔ nɛmɛ samabozu ane saao ba naŋ eŋ a zeɛre sonsoŋlisoŋa.

Pɔgeba la are are a kaara zɔmo a zɔmo yɛ bee rubber laare poɔ a pɔge kaŋa ti la a rubber pelaa kaŋa ane a zɔmo kyɛ leɛ a kaara a o taaba .

Yɔɔmine bata la a zeŋ dakogi zu k,a bonkpoŋ soba a pɛgle a o yɔɔlee o gbɛɛ zu kyɛ leŋ o zu a eŋ lɛbie k,a bonbile soba meŋ naŋ be zeŋ a dakogi zu k,o eŋ nɔɔtere dɔre kyɛ muulo kaara teŋɛ.

Nobo la a seɛrɛ seɛrɛ ba su la ba seɛ seɛ piɛmɛ ba mine be a puori a ŋmeɛrɛ a boma a eŋe ba ka ba seɛrɛ ba mine su la kpare sɔglɔ naŋ e nu baale pɔgeba bee ba poɔ.

Ŋmene die la a kyɛ ka puopuorebo a bebe ba mine sue kparre gyɔɔ gyɔɔ kaa e dɔre lɛ ka ba mine a vaare wagye sɔgelɔ

Kyaara kpoŋ poɔ la a kyɛ ka dakogi zɔmazɔma biŋ ka kapuro dɔgle o zu ka pɛŋ kpoŋ a dogle kyɛ sige vuuro teŋa ka tabol a are ne gbaɛ ata ka bon kaŋa dogle o zu kaa gyankyini eŋa ka enfuumo enfuumo a mare mare ka bon kaŋa meŋ biŋ ka boma a pɛ pɛ pɛ ka dakogi zɔmazɔma kaŋa meŋ biŋa a lanbore kaŋa.

Kyɛ e la yinyɛ zie bonboorɔ parɛɛ parɛɛ la be bootiri poɔ a dɔgle dɔgle tabol zu a puoriŋ ba yɛ maalɛɛ bonveɛle veɛle a dɔgle dɔgle ka fo na wa kaa.

Noba la a are ba tuna la kontragi tuma ba mine pegle ba tonton boma a zeli ba gbeɛ a dogle a boma zu banaŋ naŋ zeli ba gbeɛ a dogle a boma zu ba vɔgle lɛɛ zupele kyɛ ka kur wogre mine a be ba puori a waa wogre wogre lɛ.

Daa big zie la a kyɛ ba yɛ tuoro tee wɔmɔ tɛɛtɛɛ poɔ a mine e la aŋekaare ka a mine e kokoba kɔre ba mine vɔle la zupele.

Kūū daga la ka noba mine bata a de ba gbeɛ a tie ne a galbaare ba su kparre peɛle ane kur gbe wogi peɛle a vɔgle zupele kaa zu soga e peɛle kyɛ kaa lanbobo e sɔglɔ ka mine are a ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka kaŋa meŋ te are a seɛ wagye kyɛ su kpare pelaa.

Poliseere la a nyoŋ dɔɔ kaŋa a poliseere eŋ la noɔ tɔɔra a dɔɔ su la kpare ziɛ a vɔgle zupele pelaa a polise kaŋa e la Nenpelaa o be la a dɔɔ ba naŋ nyoŋ puori.

Noba zeŋe la a ŋma gyili tabole kampeetare beŋ la kaŋa zaa niŋe sogo ka gane dɔle a tabole zu ka kɔbiili beŋ ka ba eŋ vare a poɔ ba pere la nimikyene a kare ne a kampeeta.

Neŋ beɛ la lantaa ka daare bonyeni bonyeni anaare big ka ba maŋ de a nfone a eŋ mare a be daga zaa ba big la dakogi lee a de a nfone kaŋ eŋ a be.

Pɔgeba ne dɔɔbo la a are a pɔgeba seɛ la dagawagye pɛre a yeere lɛɛre ba kɔkɔre a dɔɔba mine vaare la wagye kaa pɔge a kaŋa a su bonpelaa o teɛ la o nu a ko a tasoba.

Noba be la a mane noɔreŋ felakere la ka ba ba ba zie zaa pɔge ne dɔɔ la are ane ba bie ka kaŋa meŋ a tori ba.

Karebiiri la a zeŋ ka karema a are ba niŋe a wulo ba kyɛ pegle gane a bie kaŋa zeŋee ba poɔ a leɛ o puori a ko a karema kyɛ ba kyɛle na a pegle sileetere a zeŋ ne.

Teŋa ka la a kyɛ ka ba bebe ba bon meɛre kaa maŋ do te kpɛ sazu ka ba iri a sobie bare ka lɔɛ zoro a so bie zu a so bie lanboɛ la ka teere a are.

Pɔge ne o serɛ ane o bie la ba laŋa la taa a kaare zie yeni ba beŋe la kpawɔ a dɔɔ zeŋe la dakogi zu kyɛ ka pɔge gbee teŋa.

Nenbuoro mine la da are la sakuuriyiri ba e a kaŋa su la o boma nyoo lɛ ko pɛle wɔ o vɔle la zu pele a boma o naŋ su e la zeɛre ka kaŋ meŋ te are tuoro la kaa kaŋa meŋ are tuoro le.

Engyeneɛre tontoŋ zieŋ la a kyɛ ka tabole a yɛ big ka a tontoŋ kaayaare a yɛ be be ka noba mine bayi meŋ are ba pɛle la gama a muuloŋ.

Nenborɔ mine la, ba laŋ la taa a tagre mire bayi a nyoŋ la a tagre ka kaŋa a are a kaara ka ba kyɛle na meŋ a te are a kaara ba moɛ nimire a te degle ba zaa.

Pɔgesera bibilee la a are a pɛ ba su la yeeremɛ naŋ e yeere tɛɛtɛɛ kaŋa pegle la boŋ kaŋa ko kaa fingraa ba mine boŋ suure e la kyɔɔkyɔɔ lɛ ba mine meŋ boŋ suure e la kuri gbe wogi ba mine meŋ boŋ suure e la ŋmaare lɛ.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

Noba mine la tuo tuori a wa kyɛne gare ka yiri kaŋe are ka ba pele ne mɔɔ ka kuwire are tele a daŋkyine seɛ ba ko la maŋ kaa baa veɛlɛ zaa.

Yiri deme la a laŋ a zeŋ pɔge ne dɔɔ la ane ba bibiiri bayi ba zeŋla goɔdo zu kaa pɔga a taa bileɛ a pone a gaŋ ne

Dɔɔ la dɔɔ a maala boŋkaŋa, ka bibiiri a ŋmaa gyili a kaara kyɛ ka kaŋa a are a de o nu a nyɔge ne toori, a seɛ kurigbɛwogiri doɔre kyɛ ba su kaproŋ a kaara tɔɔre lɛ.

Pɔge ne bibiiri la a zeŋ teɛ puli kaŋa are la a mare bie ka kaŋa meŋ a are pɛgre o nu ba e la nɔ tuure popo meŋ be la a teɛ puli kaa bie kaŋa pɔge kaŋa a teɛ o siɛ.

Nenpeɛle la a are moɔ kpɛre kpɛre poɔ ba taa la ba baare kaŋa zagle la a o baa a pegle kaŋa meŋ te nyoŋ la o baa mire kaa baa dɔɔ sanpare meŋ la be a puori.

Kyɛ e la nenboora mine ba zeŋɛɛ la ba wuoro la wagyɛre ba de la mie a maŋ pɛ pɛ taa a zeŋ a neɛrɛ ba gbɛre kyɛ de mine a toorɔ eŋnɛ k,a waana yire.

Moɔ la laare zie zaa Ka yie a lini ka ney a do kyɛnɛ boma zu ka o gbɛɛ na ta tɔ koɔ o zɛge la o nuuri saazu.

A zie ŋa e la yinyɛ zie fo na nyɛ tabol seɛle kaa gbeɛ naŋ e ŋmɛlɛ ŋmɛlɛ a biŋ ka dakogi seɛle kaa gbeɛ naŋ e ŋmɛlɛ ŋmɛlɛ a biŋ sanpare ba naŋ de moɔ a woɔyiri ne a maale a biŋ kaa yɔ biŋ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ.

Kūūdaga la a biŋ ka tepure tɔgle maale dogle o zu ka noba a are ŋmaa gyile ka puo puoro a puoro a eŋe ba yaga zie zaa su la bonsɔglɔ.

Pɔgesaare la a zuo kuriweri a wa are ka a kaŋe meŋ leŋe o zu te nyɔge guo tolla a wa kyɛnɛne ba mine meŋ be a puoriŋ meŋ tuu boma ka niitere tee are tuoro lɛ.

Lɔɛ la zoro sobiiri poɔ a te nyɛ nyanma a lɔɛ nyɛ nyanma da vaŋa la ka vūū di kaa lɔɛ a saa a zaa kyɛ ka lanboɛ mine ka lɔɛ mine naŋ be be a pɛle tan eŋa.

Nenbɛro la a laŋ taa ba dugle la ba nutali a zaŋ a teɛ kaŋ o do saa ba mine pegle la filaaware kaa ba mine a pegle nie kaŋa enfuune a teɛ ka o do saa ba mine vɔgle la zupele.

Kyɛ e la yinyɛ nentɛɛtɛɛ la laŋ taa yikpoŋ kaŋa niŋeŋ o taa la dendɔkpoŋ a lamboe zaa ayi e la ka dɛre a be a duoro saazu.

A kyɛ e la sene die poɔ daogore la a beŋ beŋe ka eŋfomo la a yɛ maremare a damkyeme zaa a goloŋ a zieŋ eɛ liiroŋ lɛ ba kyɛne vūū feɛlɛ kaa zieŋ nyɛre.

Nenboɔrɔ mine meŋ la ba do are la ba zɔɔzɔɔ lɔre zu a zaŋ ba fiilakere kaa do saa kyɛ ka kaŋa meŋ a sige be a teŋa a zaŋ o nu ko'o meŋ do saa.

Teŋa kaŋ la ka ba tuna a kõɔ tuma ba uu la a kõɔ gbeɛ a teŋa soga ba mine ŋmaare la ka ba mine waana eŋe ka ba mine meŋ are a kyɛ kaara a ba taaba ka ba tuna a kaŋa naŋ are nyoŋ a kuri taa o su la kpare ziɛ kyɛ ka a lanbore kaŋa e sɔglaa.

Kyaare kpoŋ poɔ la ka Nenpeɛle a zeŋ ba te zeŋe la ka ba yuo siinee a eŋ ba ka ba are a siinee poɔ dɔɔ la a are o ne pɔge kaa kaŋa meŋ te are tɔɔre lɛ ka ba are a kaara taa.

Boŋ kore di la a kyɛ ka boŋ kore pɛpɛ be a die poɔ a mine e la komii kobile kaa mine meŋ e beroŋ kaa mine meŋ e fanfannyubo.

Kori la ka noba a wa are a koo a yaakpoŋlo ba da are la ko'o mine leri ba nuure ko'o mine a pouri ko'o mine de ba nuure teɛ ne ba teɛmɛ ko'o mine ti ba takpala.

Kyɛ e la daa diibu zie a koɔrekoɔreba duori la ba bonkoɔre ka dadareba a meŋ kyɛnɛ kyɛ kaara neɛ zɔŋ la popo a be a zie.

Pole la are a su wagye kparo naŋ e nu wogre o lɛ seɛ la a wagye na kur gbe wogre ka o nɔɔtere a e ziiri ka o pegle woɔ ziɛ kyɛ pegle a kparo kaŋa o nu a kparo meŋ eŋe doɔ ko are dãã yiri poɔ a are kɔge dãã.

Lɔɔre la a are ka noba are gole ka bebile kaŋa are a be a eŋ noɔ tuoro ka neɛ kaŋ are de bone kaŋa tɛɛo a soba enɛ noɔ tuoro.

E die la a kyɛ ka taboo kpoŋ a biŋ ka dakogeree a biŋ a hole o zaa ka book a biŋ ka tepɔlee be o poɔ

Nenboɔre tɛɛtɛɛ la laŋ taa a kyɛ ba mine e la Nenpeɛle koo mine e nensɔglɔ ba su la ba sankonoo bon suure ba mine zeŋ la gɔle ba gbeɛ.

Noba la a laŋ taa ka ba mine pegle sabula a tuuro ne bogi koo mine a are a kaara ba mine toore la noɔ toraa.

Koɔrebɔ la be ba weɛŋ a mirɛ ba bon bullo ba su la bonsuure a bonsuure pɔgɛɛ ba zu a pɔge ba gbɛɛ a bonsuure eɛɛ doɔ kyɛ ka kaŋa te are toore lɛ kyɛ ka bayi meŋ are a kɔge taa.

Yi deme ne laŋ kpɛrebɛ la a laŋ a taa ka ba mine vɔgle zupele ko'o mine le zutara ka ba mine a tuo ba woɔre kyɛ mare biiri a puori ba ti la sanpare kyɛ ka kaŋa meŋ a te are tɔre lɛ.

Nempeɛle la a zeŋ ŋmaa guolaa kyɛ ka ba bibiiri a be a niŋeŋ ba biŋ la deɛdeɛboma ba niŋeŋ dakogree ane boniruŋ iruŋ zaa.

Zo zorbo la a are ba mine gbɛ la ka ba Nenbɛre a are ba puori a nenbɛre mine su la kpare ziiri ka peɛle a ŋmaa ba kɔkɔre.

Noba pare bayi a zeŋ gbeɛ poɔ ba be la kõɔ ba mine pegle la ba vuɛ a mɔno a kõɔ ba erɛ la kyekye banaŋ naŋ be a gbere kaŋa poɔ su la bonziiri ka ba mine meŋ naŋ be a gbere yuo poɔ su bondoɔre.

Noba la a seɛrɛ dɔɔba ane pɔge ba mine ŋmɛre la a gangaare ka dɔɔ a lɔri gbeɛ kyɛ gɔne zaŋa a tɔɔrɔ gbeɛ.

Kyaare kpoŋ poɔ la ka karenbiiri a zeŋ kaŋa zaa naŋ taa la kɔmpiita a zeŋ a diire a karema mine are la a ba niŋeŋ o meŋ taa la kɔmpiita o su la kparre nuwogiri kyɛ le kɔkɔre bɛlente

Noba la a ŋmaa gyile a bogi ba eŋe la kūū a bogi poɔ kyɛ ka ba kyɛle a te are tɔɔre lɛ a kaara.

A kyɛ e la zie na noba naŋ maŋ tu gaa paaloŋ yuo ayɔɔma pele la are ka dɛre a tiili ka noba a tɔŋ a nyɔge a dɛre a duoro.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

Nuuri boŋ meɛre toma la ka ba kaara ba mɛ la dere kaa veɛlɛ kaa daŋkyime e peɛl peɛle kyɛ ka ba maale sobie a bare a guolo moɔ kyɛ kaa zie kaŋa meŋ taa koɔ ka teere a yɔ are are kaa zie a veɛlɛ.

Lɔɛ la a zoro sokoɔraa zu ka ba nenkpoŋ kaŋa a wa yi a are o su la kpare pelaa a leŋ kɔkɔre damara a su kparo nu wogre a pɔge ka a noba mine de weɛ.

Kyaare kpoŋ poɔ la ka noba zeŋ dakogri zu vūūnee be la a kyaara poɔ a kyaane enfuuno kaŋa meŋ la te mare a dankyini eŋa.

Dɔɔ la are ka doro terebɛ a ŋmaa gyile a de a boma na ba naŋ boɔlɔ sepikare a tɔɔlo ka ba mine a de fomo a tɔɔlo ka ba mine a de fotore a tɔɔlo.

Noba la zeŋ gɔgle a tabol zaa ka laare ne bondire a pa a tabol zaa zu ba de la dabilee a dire ne a bondire.

Kyɛ ba erɛ la gulesu gandaaloŋ ba be la a zeɛ na ba naŋ melepoge ba boroŋ ka ba wuli taa gandaaloŋ kaŋa e la ŋma ka kaŋa e wogi ba zaa gule ba nu.

Noba ŋa ba tona la kɔntoragye toma ba su la ba tontonkaayaa ba vɔgle la ba kpoglo ba nyɔge la zie kaŋa dɛre a duoro kaŋa kaayaa e la dɔre.

Noba la su kpare peɛle kyɔɔ kyɔɔ kuri peɛle kyɔɔ kyɔɔ ba eŋ la noɔ tɔɔra ba tara la gɔɔdoro na ba naŋ maŋ de deɛ ne kūū ka ba mine be a puori a daara teere are la a be ka yiri bɛre bɛre a meŋ are poɔ.

Pɔge la zeŋ o daŋaa pare o biŋe o bondimaale boma kpɛnkpɛrɛŋ a de vuuli a toŋ a laa kaŋa poɔ kaboma meŋ dogle daŋaa kaŋa zu a pɔge kyɛ k,o pɛgle orɔba a de o nu toŋ o poɔ.

Mane noɔre la a kyɛ ka bibiiri a ŋmeɛrɛ bol kaŋa are la a su kpare ziɛ kyɛ seɛ kuri gbe wogre nie kaŋa meŋ te are a mane noɔre.

Nenbatoɔnee la a zeŋ ba bonzorii zu yaga lɛ ba tɔŋɛɛ taa ba sue kpar naŋ e nuwogri a de kparbilii a su dɔgle ba naŋ naŋ toɔna deɛ ba weɛ.

Pori puoribo la vaare wagye a zeŋ a pouri ba kaara la ba ngmenne a puori ba nyaŋ la vūū kaa zie zaa a kyaane ba mine zeŋe la a gɔgle ba gbɛɛ.

Noba la a are mansine puori kaŋa dogle la a mansine niŋe a de o nu a nyoŋ ne o don ka kaŋa meŋ a are a de o gbɛre a dogle a boŋ na naŋ tuo a mansine zu.

Polesire ane nenbɛre mine la are a polesire vɔgle la kpoŋlo a polesi kaŋa nyoŋ la a dɔɔ kaŋa naŋ poge o zu kyɛ bare kpetole fii lɛ a zusoga kaa ba mine meŋ te are tɔɔre zaa kyɛ kaara filaaware meŋ a are la.

Pɔge la a seɛ pɛnŋmaa o seɛ o de la kaŋa a kɔgle o bere o e ŋa o naŋ dɔɔrɔ teŋɛ ka kaŋa meŋ are ka gangaa be o gbɛɛ kpakyagaŋ.

Kyɛ waa la zie noba naŋ maŋ tu saseɛ poɔ a gaa zie kyɛ la ka ayuapelee a maŋ sige a zie waa la ligeruŋ noba be la a be a nyɔge taa nuuri ka kaŋa a meŋ are a zi ligeruŋ poɔ.

O wule la meɛro dire bam naŋ dire tɛɛtɛɛ banaŋ mɛ a iri sobie kaa dire meŋ are a sobie kaŋa zaa lanboɔre a sobie poɔ lɔɛ bebe a zoro ka noba bebe a kyɛne gbɛɛ.

Noba la a zeŋ ŋmaa gyile tabol kpoŋ poɔ kaŋa zaa zeŋ zie konpita maŋ be la a be a biŋ ka na zaa ne o konpita la ka kolee a dogle a tabol sonsogle soga ka ba eŋ vaare a pɔgelee kaŋa iri are la kyɛ kaara o taaba.

Bondirii la eŋ laa poɔ a biŋ, a eɛ mui ane bɛŋɛ, ka bɔɔdekyeenee a poɔ, ka ba kyee zeɛre a dɔgle a zu, a eŋ vaare ane zama nyemɛ a paaŋ de a bondirii na ba naŋ boɔlɔ taaleɛ ana la lantaa. 13398

Yideme ne lankpɛrebɛ la a laŋ noɔre a wa a mane noɔre a wa zeŋ ba mine zeŋe la a leɛ ba puori a kyaare teere ka ba mine meŋ a are a leɛ ba puori a kyaare a mane.

Kyɛ e la mane noɔre ka gboɛ a pɛpɛ a are ka zɔnyoŋ ba meŋ a are a ba zɔnyoŋ boma la ka ba nyoŋ a taa kaŋa ba su kparo.

Noba yaga la a are ka lɔre a meŋ a be be ka kpare sɔglɔ sureba a meŋ a be be a kpare sɔglɔ sure e la pɔge o taa la mire o kpaŋ kpanne kyɛ eŋ noɔ tooraa o noɔre a pere nimikyaane.

Bondire la ka noba a po a eŋ ba laare a kaŋa a zeŋe la kyɛ kaara kaa kaŋa meŋ de o deme a teɛne o tɔ.

Mane noɔre l,a kyɛ a be e la sagre yaga ka noba a are a peere a sagre ba mine su la kparepeɛle a pɛgle a sagrepeere boma.

Selaa peɛne la ka ba peɛpeɛ bare ka pɔgeba mine a kyɛ kpɛ te pɛle aa a LA maaleŋ te pɛle ka bayi te feɛ kpɛ a kpɛ kyɛŋe ka kaŋe be a puoriŋ o pɛle la wagyi kyɛ de ka pare o zu.

Bibile la a de daare a kparre ne ba lɔɔre ka bayi a kpɛ zeŋ ka kaŋa mɔnɔ a ka bata meŋ a pãã a daara nyɛ kaŋa meŋ te are ooka o gbɛɛ yoŋ sàà ka o are kyɛ kaara

Doro terebɛ la dere doro a yi ne naŋ bɛre ba be la sokoɔraa zu a kyɛne noba yaga zie zaa la a tuuro koo mine pegle boma naŋ do saa.

Noba mine bayi la a zeŋ ka laare ane bondire a biŋ a ba tabol zu kaŋa e la Nenpelaa ka kaŋa e sɔglaa ba zaa leɛre kaara zie yenne.

Noba la zeŋe a gɔloŋ ba mine are la a de boma tɔle ba nuuri mine zeŋe la ka gaŋgare be ba niŋe ka ba mine are ka gaŋgare yi wa biŋ ba niŋe.

Dɔɔba ne pɔgeba la tɔŋ fuole ka ba ɔŋ kõɔ ba pegle la ba kõɔ dobilee ba mine su la kpare ziiri kaa pɔge kaŋa a vɔgle zupele.

Nenpeɛle la a ire tawae ba sɛge la sɛgre a mare gane pɛle poɔ a de daare a pare a mare a zage kaa zu saa.

Noba yaga la a kyɛne ba mine pegle la ba woɔre ka ba mine a mare kyɛ pegle ka ba mine meŋ yagle ba woɔre ba boɔrɔ eŋa ka sazu lɔre ba naŋ boɔrɔ ayɔɔmapele ka o are.

Yie la a are are ka teere a are gɔle a yie zaa kyɛ a ba taa vaare ba sɛle la teŋmaara ŋmaara meŋ a yiri niŋeŋ ka mɔkperɛ kperɛ buli ka lɔre a are noba are la a sori noɔreŋ.

Nenbatuone la zeŋ pɛre ba e la pɔgeba ba nyɛ la yuomo yaga ba maremare a nimie poɔ baba nyɛre soŋe.

Nenbore sale la lantaa ba sige wa la baa ponpe ba mine tuo talakpoŋ ka talakpoŋ meŋ biŋ biŋ a teŋa soga ka oroba dogle a ponpe noɔre kaa kaŋa a ti a ponpe taa.

Noba la su ba yɛremɛ ba seɛ la wagyɛ tegrɛ a yɛre a lɛɛr ka kaŋa de a wagyɛ vaare ba seɛ la seɛre a wullo ba tiŋkoɔ yɛlɛ.

Nenboore yobo la a noba ŋa a laŋ taa ba are la sampa puliŋ ba bonyɛremɛ meŋ e la dɔɛ dɔɛ ba mine piri la zutare ba zu ka ba mine a meŋ leɛ a kaara ziyuo.

Kyɛ e la yinyɛ zie yi kpoŋ kpoŋ la a are ka dɔndɔkpoŋ kaŋa be a teŋa soga ka deri a meŋ bebe a lanbobo zaa a te tɔ a zu ka Nenbɛro zaa a ŋmaa gyile kaara.

Noba mine la a are ba e la Nensaal sɔgba bugre ba zaa seɛ wagyere kaa pɔgebo a de lɛɛre a yeere yeere ba mine de la boma mine a su ba zure.

Lɔɔre la are a sakore zu o wa la dɔre o leŋe la boma dole o zu sogo ka a noba a do te zeŋe ka a pɔlee meŋ are a teŋɛ a sori noɔre.

Noba la are ba e ŋa ba naŋ vuune bamine de la wagye a ŋmaa ba seɛre ka bamine de wagye a ŋmaa ba nyaa bamine be la a ba puori ka gangaare a baŋ ba niŋe.

Pɔgesare la kɔro die o su la kpaare nuu wogeri fone be la o tooreŋ o morelalaare o de la bone a tɔle kõɔ.

Pɔge ne o bibiiri la a zeŋ ba yiri niŋe a pɔge are la a kyɔro a bie zu ane ŋmaane ne kõɔ a ŋmaane kaŋa dogle dogi zu ka kõɔ a kyire enne ba goɔle la boma pɛbilee poɔ ka a baare.

Kyɛ e la koɔbo manewuluu zie a koɔrebɔ bonkoɔre mine la ka ba de maale boma a dɔgle tabol zu ka noba a kyɔŋ a waana a kaara.

noba la waa yaga a kyɛ ka bibiiri a e yaga kaŋa vuune la kaa bie kaŋa a dɔɔ ka a nie kaŋa a are o zu ba saa o gbeɛ ba saa ko'o yeeremɛ e la doɔ kaa lanbore kaŋa e pelaa ba kyɛle na su la dakyipule.

Yideme la a ŋmaagyili a zeŋ ka talaare ne bondirii a dɔgle dɔgle a tabol zu ba teɛ la ba nuuri a tɔgle taa a dɔɔ soba de l,a a berebaaraa soba a zeŋ ne.

Teŋ valaa poɔ kaŋa la a kyɛ ba ŋmaa la a yie kaa maŋ do te kpɛ sagbama kaa sobie a vaɛle a zaa ka ba e bonpeɛle a toɔ toɔ a sobie ka noba a maŋ boŋ kyɛne a tuuro a be.

Noba yaga la a yɛre pɔge zie ba mine tagra la ba woore ba mine de la ba woore mare ba puoriŋ ba mine meŋ taaɛ ba woore ba nuŋ ba mine meŋ te are tɔɔre lɛ ba kyaare la yikpoŋ kaŋa.

Pɔgeba la tuo laa bɛre a kyɛne ba su la bon yeeremɛ a leŋ tenzune kyɛ le zutara ka kaŋa a pegle rubber kyɛ leɛ a kaara zizuo.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

Pɔge la la be ba wiɛ poɔ a tuna ba tuma ba mine vɔgle la zupele ko'o a le zutara ka ba mine a vuune.

Noba la are weɛ gyeŋ poɔ ba su la kpaare sonsoŋle a vɔle zu peli soɔloŋ ba are mole kaare zie kaŋa ka kaŋa seɛ kore gbɛ ŋmare ko e pɛle.

Pɔgesera bilee la a seɛ ba wagyere a yeere ba lɛɛre a leŋ pɛmɛ ba zu ba mine meŋ zeŋ la ba niŋe ka kaŋa a pegle zuure kyɛ ka ba zaŋ ba nuure.

Emaaro die la a kyɛ noba bata la bebe ka bayi zeŋe ka kaŋa a are sukpara ka o dakyibulu.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

Pɔgeba la zeŋ ba zennoo die poɔ ba zenna la lɛ ba naŋ maŋ sɛ bone sure ba telara la biŋ ba niŋe soŋe ba zeŋe la a male ba niŋe eŋ.

Noba mine la a gbe domo a de ba nuure te teŋa ka ba de kūū dagare dogle ba posɔga ko'o mine a are a pegle gaŋgaare a ŋmeɛrɛ ko'o mine meŋ a are a ba puori a are kaara.

Lɔre la a ŋmɔgle o zaa ka o lambobo mine a yi a le ka noba zo wa wa ŋmaagyili kaŋa de la foni a mare o toori.

Kyɛ e la neŋ bore yuobu a ne ba bone suuri ba mine su la ba bone suuri a poɔ ba zu a wa seŋe ne ba gbɛɛ niŋe yoŋ la da saa ba mine su la bon soɔlɔ mine e la pɛle.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

Yi deme la wa lantaa zeŋe ba big la tabole ka dɛdɛ boma big a zu kaŋ zaa maŋ ta la laa ane bondirii a zu ba mine meŋ te are tuoro lɛ.

tenpoŋe la a kyɛ ka noba zɔɔ bontage ka kyɛne a tu ta ba mine ba zɔɔ a bontage ba kyɛne la kyɛ tagera.

Kuori la ka kūū daga a biŋ ka ba de wagye a yɛre poɔ a pou puori wideri pegle gane naŋ yuo ka pɔge a are a taa te puure bon maale ka ba yaga zie zaa a te are koo a kūū daga kyɛ sugle ba zure.

Nenpeɛle la yi ka ba e yinyɛ ba da zeŋ gɔgle la tabolɔ a kaara boma boma meŋ enfuune meŋ la ka ba de yagle dankyimɛ eŋa ka dɔɔ kaŋa meŋ are ba niŋe o e la engane sɔglaa soba.

Vũũ tontoneba la a noba ŋa. Ba be la ba mansini puliŋ. Ba tuuro la bogi. Ba zaa vͻgele zupile.

Pɔge la zeŋe a mala la bondirii o tuoro la boma tuoro poɔ ka noore meŋ be a yiri poɔ a kyɛne ka kaŋe meŋ zeɛ talakpoŋ ne kõɔ ka kaŋe meŋ te are teɛ o seɛ.

Noba la a be a kyɛ Selma la ka ba tu a wa a pɛgre bamine pɛgre la a selma ko'o mine meŋ erɛ a kubo ba zaa be la a kyɛ a boɔrɔ a selma.

Noba la a are are pɔge are zele o gbɛre big o niŋe ka kaŋa meŋ te are a zɛŋ o nu ka do saa.

A zie nyɛ e la sori tubu yɛllɛ lɔre la be a sokoɔraa zu o tuo la noba yaga lɛ a noba do zeŋ la ba tuobu zu a lɔre ŋa maŋ onnee teŋa.

Neŋ saliba la are a kyɛ moɔ doŋe la ka ba go ba laŋtaa a nyɔge a gbɛ a zɛ ka o do saa.

A kyɛ e la eŋgineɛriŋ toma zie ba de la kuri vori a tonton taa ka vuu mie a yɛ gaŋgaŋ a tigɛ sugɔ ka lɔri gbɛri maglaŋ a are ka kaŋa sãã.

kyɛ e la yi nyɛ nyɛ yi sellɛsellɛ ba naŋ mɛ kaa mine sulitaa te kpɛ sagama ka lɔɛ be a sorɛ zu ka pɔloŋ kaŋa baa a do a lɔɔre kaŋa e la seɛ.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

A kyɛ e la manegbɛre ka noba be kpoore poɔ a duuro a kõɔ nembeɛŋ are a noba naŋ duuro a kõɔ.

Daa dibo zieŋ la a kyɛ boma yaga zie la ka ba kore noba be la a be amine be pɛbelikyenepoɔka ba mine su kpaare dɔrɔ.

Nenbatɔɔne la zeŋ o bonzora zu a te zeŋ a peɛle a tabol bibile mine meŋ zeŋ gɔgle la a tabol boma dogle la a tabol zu ka bonkaŋa meŋ be a tabol puli.

Nyɛ deri ba naŋ mɛ a suglisuglisuglisuglisuglisugli taa k,a te do a te tɔ sagama ka ba iri sobie a bare a sobiri ba toɔ la bompeɛle peɛle be la ka nensalba a maŋ tu a kyɛ ŋmaa a sokoɔraa.

Polɔ la zeŋ, ba tiɛre la bie ba mine zeŋe la a tiɛre ka ba mine meŋ gaa te zeŋ kyɛ a tiɛre ka nenkpoŋ kaŋa a zeŋ a vɔgle zupele pelaa ka kaŋa meŋ a are o zu ba saa o gbeɛ ba saa kyuu su la kpare ziɛ a seɛ kuri gbe wogre naŋ waa nyɛ dakyipul.

Neɛ boro mine la be ba da voroŋ ba mɛ ba yie ne tene a peli kampele dɔɔ kpoŋ kaŋa be la a be a fone ka saare a big ka daalaŋ saŋa big ka leŋe poɔ ka taa la kpoŋ meŋ te beŋ tuoro lɛ.

Yideme la a zeŋ ŋmaa gyile laa kpoŋ kyɛ ka kaŋa meŋ biŋ a e lee ba mine dire nee teɛ bee kyɛkolo ko'o mine meŋ dire ne ba nuure.

Kõɔ la a wa laare a zie zaa ka dɔɔ a are kõɔ poɔ eŋ o domo o zel la bie a maare kyɛ ka lɔɛ te are yiri kaŋa meŋ niŋe.

Kyɛ e la zeŋ boe zie Nenbɛro la lantaa ka sogyere wa are ne ba Lɔɛ kaŋa do are la a lɔre zu kyɛ teɛ o tɔ o nu tɔlaa Nenbɛro.

Nempeԑle bibiiri la a zeŋ sagere lͻͻbaroo zie. Ba mine zeŋ la dԑre zu kyԑ kaa sagere a yԑ yaare yaare ziezaa.

Nenpeɛle boɔrɔ mine la a be ba teŋa ba gaa la mane noɔre a te biŋ ba bongane a biire zu ba gaŋ gaŋa la a oroŋmanaa .

Polisiri la are are kaŋ e la polisi pɔge a tuu o nu koɔɛ noba yie meŋ te are tuori la a kyɛ kaare ba ka pɔle kaŋa meŋ daare o sakerɛ a kõɔrɔ o boma a wa gɛrɛ.

Bibiiri la ba zoro la ,ba deɛne la a peɛle ba niŋe vaare poɔ la ka ba zo a wa yi pɔge bee ba poɔ ba mine suɛ kaayaa a seɛ kuri gbɛ ŋmaare.

Vũũ la di lͻԑ ane yie ane sampare. Ka teԑ meŋ are ka lͻre na kõͻ lͻre na naŋ maŋ kpinne vũũ koo meŋ are. Ka noba a pԑ a sokoͻraa zu. A gaŋaa sokoͻraa meŋ yi ka lͻԑ mine meŋ la araa be a meŋ are a kaara.

Pɔgesaarebiilibata zɔŋe kuriweri o de a kaŋ pare a kuriweri zu sogo kyɛ kpaare kaŋa meŋ a puoriŋ o leŋe la daare kyɛ tuo pɛ meŋ.

sogyere la a ba ma kaŋa gaɛ teŋa pupeɛlee ka bayi a gbee teŋa a mulo kaare bayi meŋ are la a kaare ba.

Bibiiri la a zanna ba de la vūū mie a tɔŋtɔŋ taa ka vūū a uri kaŋa kaara bon kaŋa ba naŋ boɔlɔ maakurko ka kaŋa meŋ a zeŋ doɔna boma mine ka ba mine meŋ te zeŋ tɔɔre lɛ a meŋ zanna ba neŋ zie na eɛ liŋre.

Noba la a are yaga la ba are la a leɛ ba puoriŋ ko lɔɔre naŋ big yiri kaŋa niŋ.

Nenboɔre saama la a zoro gare ba teŋa a gaare zie zuo ba te ta la teŋa kaŋa ka ba de waayeere a mili ne a yiri zaa a gyile ba paa are la ka ba mine tiɛ ba nuure saazu ka lɔ pelaa kaŋa meŋ a are.

Nenbɛéo la zeŋ kyaare kpoŋ poɔ a ŋmɛɛre fasama a kyaane ba teŋa yaako yɛllɛ a kyaare kpoŋ poɔ dakogre bebe kaa mine e zaala a dire da taa la voɛ yaga naŋ kyaane die ko kyaane yaga.

Neŋ saale boore mine la su kpaare ba mine zeŋe la a bone yɛre wa la nyɔnyɔ la poɔ a gbɛ ka ba mine meŋ are a kore taa.

Noba yaga zeŋ gɔle tabole ka boma yaga yɛ gɔlegɔle ka neɛ meŋ wa are pɛle gane a ne sɛŋe daale a kaa noba .

Teŋa kaŋa la a kyɛ ka ba mɛ boŋkaŋa ka o gyolle gyole gyole te kpɛ sagama noba yaga be la a be a yɔ kyɛnɛ ba mine su la bompeɛle ka ba mine su bonsɔgelɔ

Nemboorɔ mine la a zeŋ ba davoro poɔ ba dire waa la dole dole lɛ móɔ ka ba maale ne kaŋa arɛ la a tuo boma

Polo la a zeŋ Kyaara taa ba zeŋ teɛre la bie ka nenkpoŋ kaŋa a meŋ zeŋ ba poɔ a vɔgle zupele kyɛ meŋ are ka kaŋa meŋ are o zu ba saa o gbeɛ ba saa kyɛ su kpare ziɛ a seɛ kuri gbe wogre naŋ waa ŋa dakyipul.

Kyɛ e la deɛne zieŋ a noba mine do te are zieŋ kaŋe kaa noba mine meŋ seŋwa are zieŋ kaŋe ka kaŋ meŋ gbe domɔ a are te o nuuri laŋe bore kaŋ ka dɔɔbo ane pɔgeba meŋ zeŋe a be.

Noba yaga la a are ba ŋmaa la wagye peɛle ba seere ka pɔge meŋ are a ba niŋe ka dɔɔ kaŋa pegle daa kyɛ pegle a nasadoglee kaŋa o nu pɔge kaŋa meŋ are ba niŋe a de boŋ kaŋa tɔlaa nenkpoŋ na noɔ niŋe.

Pɔgeba la zeŋe motokene poɔ ba de labareka poɔ ba zuri ka zeŋe la kyɛ maare o bie a motoken soba meŋ zeŋe a motokene zu a nyɔge a motokene zu ta.

Popo la ka ba de kpɛ ne lɔɔre a na kpɛ eŋ a lɔɔre poɔ a kaŋa te la a popo taa ka kaŋe meŋ be a puoriŋ suu kpaare zeɛ are a popo.

Noba la are yaga yaga lɛ ba mine ba la falaa are zu ba mine dɔ la tegɛ ba are Pelee la manne ka boma yɛ biŋbiŋe.

Nempeɛle bibiiri la a zeŋ ka kaŋa ŋmeɛrɛ a gaŋgaa ka kaŋa mine taa a gaŋgaa boma kaa boŋkpoŋ soba a ŋmeɛrɛ a gbampige kaa bonbilee soba kaŋa mine ŋmeɛrɛ a gbampige

Kyɛ e la sori tuubo zie ayɔɔmapele la wa are ka deri a tiile ka nie a are a deri zu ka Nenbɛro a ŋmaa gyile a kaara.

Die deme ne lankpɛrebɛ la lantaa a kyɛ ba mine zeŋe dakogri zu ba mine meŋ are la moɔ kpre kpre zu la ka ba zeŋ.

Ama e la kɔnteragye toma a tontonnema arɛɛ la ba wuo la a kuruu mine a do ne sazu a kaŋa arɛɛ la a vɔgle kpogli.

Palameɛ die poɔ la ka a noba zeŋe ba mine zeŋe gɔɔ ka ba mine zeŋe doloŋ ka a nemkpoŋ pãã te zeŋe a ba niŋe ka zaa zeŋe a kyɛ a pãã kare duore terebɛ.

Noba la a zeŋ a ŋmaa gyile ka gangaare a be ba niŋe a biŋ biŋ dɔɔ kaŋa meŋ te are tɔɔre zaa a su kpare pelaa kaa nuure e baale ka kaŋa meŋ su kpare ziɛ ka kaŋa meŋ te su kparo ko'o waa ŋa dakyipule.

Neŋpeɛɛle la a zeŋ a laŋtaa ka kaŋa zeŋ ba seŋsugliŋsugɔ a lɔɔ o nu yaare a onɔŋ naŋ lɔɔ o nu yaare o pire la nimikyaane baa leɛ kaaraa onɔŋ naŋ lɔɔ o nu yaare. '

Noba la be die poɔ kaŋa zeŋee la a de o kpakpagbɛle a dogle tabol zu bayi meŋ iri are la ka kaŋa de o nu a titɔ o tasoba boma yaga dogle la a tabol zu.

Bogi ba naŋ wiɛ bare ka a kõɔ maŋ zo tɔgle ba kyire la sagre a poɔ o zaa bie zeŋ la a peɛle a be a gbe domo o su la kpare ziɛ kyɛ de o nu gɔɔ a ti o gberaa.

Pɔgebo la ŋmeɛrɛ gbere bol ba mine su bonziiri a seɛ kur doɔre ko'o mine su bonpeɛle a seɛ kuri ziiri naŋ taa sɔglɔ a kaŋa dere la a bol ka kaŋa de o gbe dogle a bol zu.

Nensaalba la a nure ba zaa a e sire ka ba tuŋ ba tuma kaŋa zaa maŋ taa ba tɔge tɔge boma a are ne ba e la sire ka ba tuŋ enginere tuma.

Karendie poɔ la ka karembiiri a zeŋ ba mine nyɛ la dakogi zu a zeŋ ka tabol a biŋ ba niŋeŋ ba mine meŋ zeŋ lɛ ba ba taa tabol ka kaŋa zeŋ a niŋeŋ kyɛ leɛ o nu a tie ne o teɛŋ

Dɔba la a are ka pɔga are ba niŋeŋ a de o nuure a lere taa a pɔga vɔgele la zupilee a dɔba meŋ su la bonsuure kparre nuwogiri ne kuri gbɛwogiri ayɔɔma pɛlee miŋ la are a ba niŋeŋ

Kyaarekpoŋ poɔ la ka noba a zeŋ ba zeŋ la kogegyɛlɛgyɛlɛ zu ba e la nenpeɛle ba mine meŋ te zeŋ la ba nimitɔɔre a kyaare taa ba meŋ zeŋɛɛ la a pɛ kyɛ ka televisime a mare mare a ba dankyime eŋɛ.

Die poɔ la Kyɛ ka dakogora yi meŋ big ka kampuro dɔle kaŋa zaa zu ka tabole meŋ big ka boma meŋ dɔle o zu ka vūū bie dɔle o zu.

Lɔɔrɛ la a zoro ka noba zeŋ o zaa a te gɔle ka ba mine a do a gba a saazu ka ba mine are kyɛ teɛ ba nuure ka ba mine are a sobiri noɔreŋ kyɛ kaa

Yiri la a kyɛ a kyɛ e la bakyaaraa ka dakozenne a biŋ ka tabol biŋ a sonsoŋleŋ ka dɛrɛ meŋ bebe ka ba naŋ tu a do kpɛ a diganne a diganne bee sazu

tensɔgelaa teŋa kaŋa la kaa nensɔgelɔ kpɛ be a kóɔ poɔ dugero kyɛ ka ba mine a are a doŋe donle zu ka fo kaa ka yie te are tɔɔre lɛ ka teere are a niŋeŋ

Noba la a are pɛ ba mine e la neŋ pɛle ka ba mine e eŋ gaŋ soɔloŋ deme Kūū daga be la ba niŋe soŋe ka ba de pɛne a yɛre poɔ ka ba beŋ felawa mare goli polisi la kaŋa.

Karembiiri la a zeŋ a kaara ba karema a ba karema su la kpare zeɛ nuwogiri dɔɔ kaŋa meŋ kaare la peɛle ba a kaara a karema a karembie kaŋa meŋ iri are la a karembiiri puori

Nempeɛle karembiiri la a are ka ba karema a wulo ba bona ba naŋ boɔlɔ science dankyensɔgelaa be la a ba puoriŋ ka ba yo sɛge sɛgere a tōɔ soɔmaa somaa a o eŋa

Na mine la a zeŋ a vaare wagyere a zeŋ ka Ghana yidandɔɔ a wa a wa puori ba ba mine meŋ vaare wagye a are ka ba de Naa maaroŋ a kyaare ba a Ghana yidandɔɔ piree niminyaan

Tiila seɛre la zeŋ ba boma seɛbo zie o pegle la wagyere ane pemɛ a zie zaa o biŋ la o tiilɛ kyɛ biŋ a pɛŋ kaŋa la ko de dogle a tiila zu.

Bibilee kaŋa a zeŋ a taa o tontonboma o maale la lɔre bilee o eŋee nimizeɛ maale o lɔre

zonyɔgeba la tu ba kpoore a wa woŋ yi ne ka a kaŋe peɛle a zumaa ane o nuu are ka bie kaŋe meŋ be a onoɔ naŋ peɛle a kaŋ naŋ be a kpoore puoriŋ pɛ kpaare zeɛ.

Noba la a deɛnɛ deɛne a wulo ba nimipɛle kaŋa zaa maŋ areŋ o aroo na o naŋ boɔrɔ ba mine a zeŋee la a leɛ ba gbɛɛ a gyere taa ɔɔ mine a gbi kyɛ lɛe ba nuure a teɛ bare ba puoriŋ ɔɔ mine are kyɛ teɛ ba nuure sazu kaŋa ka areŋ la a su kpare doɔ

Lɔɛ la a are a kyɛ lɔɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ a mine naŋ e bɛrɛ a e wogiri a de lɔbilii ka fôô kaa fo na nyɛ lɔlee naŋ e pelaa kaa mine waa ŋa dakyerey gbul kaa mine saazu waa dɔre

Dɔɔ beroŋ kaŋ la zeŋe boŋ zu o leɛ la o gbɛ pare boŋo kaŋa zu o de mire a leŋe a boŋo nyɔboroo ta o pɛle la daa o suu la kpaare peɛle kyɛ pɛle bokyɛ meŋa.

Polɔ banaare la a zagle bon kaŋa ba eŋ la nu woɔre naŋ e doɔre lɔɛ meŋ la a are are ka nie kaŋa zeŋ a lɔre poɔ kyɛ kaara a noba naŋ zagle a bon a so biiri poɔ nyɛ la nyanma.

Mɛmeɛre la dɔ a mɛ o boŋ meɛrɛ a laare a die poɔ zaa a bone mɛre mine taa la line suuli poɔ a kyɛ ka o maale a di poɔ zaa ks o vɛŋɛ.

Teŋa seere yɛllɛ enfuumo la ka ba maale kaa nie a zɔ wiire ka nie de wiɛ pegle kyɔlmo ka kaŋa meŋ a are kɔge a meŋ peglaa kyɔlmo a ne ɛɛ a boŋ ka ba taa a naa maaroŋ a kyaare a nie naŋ zɔ a wiire.

Noba banaare la zeŋ kaa kaŋa de bon tɔgle o noɔre ka bayi a de boma a vɔgle ba zu poɔ ba tobo a kaŋa naŋ zeŋ su la kpare ziɛ naŋ e nu wogre.

Bibiiri yaga zie la a zeŋ ka kaŋa a su kpare pelaa kyɛ haa o noɔre yaga lɛ ba mine meŋ areŋ ba puoriŋ kaa a bie kaŋa a zeŋ a leɛ o nu a teɛ ne o gberaa

Kyɛ e la naansaala sɔɔloŋ yɛlɛ a neɛ ŋa soba are la a perɛ nimie kyɛne o kaala boma o naŋ male o naŋ meŋ naŋ wa kaare wa are la kaare o meŋ perɛ la nimiekyɛne.

Dɔɔ la vare wagye a wanna o kyɛne la peŋ ziɛ zu ba naŋ yeere poroseere ane noba mine meŋ la are a lanbare lɛ pɔge meŋ la de wɛŋe ka o kyɛne a pɔge eŋ la noɔ turaa.

Noba yaga la be a zie ŋa poɔ a kyɛne ba tuo la daga kaŋa ba naŋ de boma a vile vile a pɔge ba mine vɔgle la zupele ko'o mine a su kaaya ziiri.

Ba erɛ la hae nyomo ba de la bone dole kaŋ vare la a leɛ pupɛle kyɛ ka kaŋa meŋ te are tuoro kyɛ kaare ka kaŋa meŋ zeŋe a bone puoriŋ kyɛ meŋ kaare.

Sogyare la are ka naasaalaa a de maarefaa a ko'o kaŋa ka kaŋa meŋ te are tɔɔre zaa a pegle a maarefaa ka kaŋa meŋ a are a kaa zie yuo ka lɔɛ a meŋ are a be.

Laafiilɔ zie la a kyɛ ka pɔge kaŋa a su kpare pelaa a pegle bie a dogle bon kaŋa zu kyɛ ka pɔge ane dɔɔ a are a kaaro.

Wɔɔre la a be baa poɔ, ka lɔre a meŋ a are ka noba be o poɔ ka te ŋmaare ŋmaare a be a baa poɔ tere a wale yoŋ la a e wogre lɛ.

Kyɛ e la koɔ yoŋ ka bibilii a deɛnɛ a koɔ poɔ ba ŋmeɛrɛ la bɔle a koɔ poɔ ba digre la a bɔle a koɔ poɔ kaŋa te be puoriŋ a kyɛnɛ waana.

Pɔgeba la a are a taŋera miri kaŋ lee la a gaŋ taŋɛ ka kaŋa meŋ naŋ leere ka neŋ berɛ su kpaare yɔyɔ ka sogyere naŋ are kɔ ba a su kpaare nu zeɛre.

Lɔ sele la a biŋ kaŋa eɛ ziɛ kyɛ ka kaŋa e a e nare lɛ a sige mara teŋa a noba are tɔɔre zaa a kaara bonyoba.

Yideme la a be be kaa pɔge soba a pegle laa a bie kaŋa ka o de bon kaŋa eŋ o noɔre kaa dɔɔ soba ane a bie kaŋa a meŋ do zeŋ bonzu kyɛ kaa dɔɔ su kpare ziɛ a vɔgle zupele pelaa ka saakere a be a pɔge puori.

Bibilee la a are ka nenbɛre bayi a be ba poɔ ka kaŋa a are niŋe a taa gangaa a ŋmeɛrɛ o eŋ la nɔɔte doɔre ka taa zaa are kaara o naŋ ŋmeɛrɛ a gangaa.

Daa la ka ba kpɛ a biŋ ba bonkoɔrɔ ka kaŋa a de o kokolaa a biŋ ka pɔge kaŋa meŋ vuune a tegre a kaara kaa Pɔgeba mine meŋ are ka kaŋa a mare a bie kyɛ pegle woɔ ka ba kyɛle na meŋ zeŋ a pɛpɛnimie a kaara.

Noba yaga la yɛre pɔge zie ba mine tagra la ba woore ba mine de la ba woore mare ba puoriŋ ba mine meŋ taaɛ ba woore ba nuŋ ba mine meŋ te are tɔɔre lɛ ba kyaare la yikpoŋ kaŋa.

Pɔge la a pɛgle boma ane pɛlee kyɛ vɔgle zupili a vili taŋzuŋ a la tuo a mine meŋ o mora la laara.

Boŋ su borɔ borɔ la be a kyɛ ka ba yɛlɛ yalyaligɔl nuu doloŋ pɔge kaŋ be a seŋe soŋeŋ o tuo la amine kyɛ pɛle amine.

Teŋa deme la lantaa ba kpa la daa ka ba te di daa ba kpɛ la ka ba te toro boma yaga lɛ kaŋa are la o su la kpaare zeɛ.

Bine dɔɔbo zie la ka ba mɛ a tuŋ tuma bebe a tuna ba tuma nimiziɛ kaŋa do are la a dere zu kyɛ tuna bayi meŋ are la teŋa soga kyɛ meŋ tuna kaŋ meŋ do are la a gyankyini kaŋa zu kyɛ meŋ tuna.

Noba la are a ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka kaŋa meŋ a are a seɛrɛ ba kyɛle na ŋmaa gyile la a kaara ba mine zeŋ la teŋa soga a gɔre ba gbeɛ a de ba nuure dogle ba domo zu.

Naa la zeŋ ko'o potuurebo a zeŋ a kɔŋ o,o vɔgle la bon kaŋa a eŋ nubanne a vare wagye.

Noba la a zeŋ kyaare kpoŋ kpoŋ kpoŋ kaŋa poɔ ba zeŋ la dakogree zu ka yuo sene a eŋ ba ka ba zeŋ kyɛ kaara a send be la ba niŋee ka ba zeŋ a kaara

Nempeɛle mine la zeŋe kpoore neŋ be kõɔ poɔ dare bayi vɔlee la ba zu peeli ka kaŋa meŋ teɛ o nu saazu a kpoore zu sogo ta la sampaa ka o be o puli o taa la die meŋ.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

Kyaara poɔ la a kyɛ ka ba maali dakogi tɛɛtɛɛ a biŋ a mine e la dakogi woɔre kaa mine e dakogi kpaare ba naŋ kpaare a mine e la zɔmo zɔmo pɛle la yɔ biŋ biŋ a die poɔ zaa ka vūū a be be kyaare.

Kyɛ Nenbeɛo la bebe ba are la ka tabolɔ a biŋ ba niŋe soga kaa pɔge meŋ ne dɔɔ a are kaa pɔge ŋmaa wagye o nyaa a dɔɔ ti la a pɔge nuure kyɛ ka noba te are zaŋ ba nuure saazu.

Pɔgebo la a zeŋ a Kyaara taa a ba zeŋa poɔ ba taa la talaare naŋ biŋ biŋ ka ba zeŋ a pɛgre ba konyuu boma ka kaŋa leɛ o nuure a maare o zu ka kaŋa a su kpare sɔglaa kyɛ le zutara.

Bondire la ka ba eŋ laalɛŋ poɔ a biŋ a e la boɔde dure ka gyile a bebe ka be ŋmaa ŋmaa piɛ a eŋ a doŋ zavaare ziɛre a poɔ.

Diganaa poɔ la ka gɔdo a biŋ ka ba yere boŋ zɔmazɔma eŋee a yere pɛmɛ a poɔ a gyankyimɛ eŋa enfuune la a mare a leɛ a lanboɔre kaŋa ka kyaane meŋ la a be a be.

Kyɛ e la bon su tɛɛtɛɛ die nempɛlaa are la a yɛre bon pɛle poɔ o gmare la a pene ba mine meŋ te zeŋe sereŋ. .

Daworo derebɛ la a de a noba ŋa enfuoni a wule daworo na ba naŋ derɛ ka noba da lantaa ka ba mine su dagakparre a eŋ nɔtuuraa ka ba mine seŋe ba nuure

Seɛrɛ la kaa dɔɔ ane a pɔge ŋa a seɛrɛ a dɔɔ seɛ la lɛɛŋ te zeŋ teŋa kaa pɔga a wa a zɔɔ kyaare o kaa dɔɔ a mono laare ka o taaba paŋ are a kaara

Noba la zeŋ ka bondire a dogle ba tabol zu ka kõɔ kobilee a meŋ dogle ka dabilee na ba naŋ maŋ lɔgro ne nyamɛ ko meŋ dogle kaŋa meŋ te zeŋ tɔɔre zaa ka tabol toŋ biŋ o niŋe ka laare dogle o de la o nu a tuŋ a laa kaŋa poɔ.

Noba ŋa kyɛnɛ gbɛɛ koɔ poɔ ba mine wiri la ba kurigbɛwogri ka a di a ta ba dumo ba tuo la bontuori kaŋa su la kparezeɛ kyɛ de kparenubol kaŋa a yɛre poɔ kaŋa meŋ su kparepelaa nubaali.

Yinyɛ la kyɛ ka noba maŋ yi ka ba pɛle ba niŋe dɔba bayi kpɛ la a daa poɔ kyɛ kyɛne a daa pare e la lieruŋ ba mine zeŋ la a naa maaroŋ.

Kyɛ e la die poɔ ka bonmaale seɛlɛ seɛlɛ a biŋ dakogizomɔzomɔ biŋee la ka kapuri a dɔgle dɔgle a zu ka tabol biŋ a die sensogleŋ ka boma mine a dɔgle dɔgle a zu.

Kyaara kpoŋ poɔ la ka dakogi zenne a biŋ a dakogri waa la zɔmazɔma lɛ ka tabol kpoŋ kpoŋ kaŋa a e nerɛ lɛ a be a sonsogre ka boma a dogle a o zu a kaa a niŋe ka kaŋa meŋ la a te are ka boma mine meŋ dogle a o zu.

Bibiiri la a seɛrɛ kaa nenbɛre ane a bibile taaba zeŋ sanpa marroŋ poɔ kyɛ kaara a bidɔɔlee vari la wage kaa pɔge bilee de wagere a ŋmaa ba seɛ kyɛ de kaŋa a kɔgle ba bɛre ba paa seɛrɛ la kaa noba a kaara.

Nenpeɛle la a zeŋ yaga zaa ba eŋ la noɔ tɔɔre ka ba mine zage ba nuure sazu ka ba mine be a puori a are are ba taa la fotoore a tiɛ tɔgle ne ziiri mine.

Tiinee koɔro zie la a nyɛ a diɛ ŋa poɔ ana la ka ba yɔ pɛpɛpɛpɛ a diɛ zaa a gyile noba bayi la a kpɛ be a be ka kaŋa meŋ wa are a su kpare nu wogre ko e pelaa kyɛ ko seɛ kuri gbɛ wogi sɔglɔ a eŋ nɔɔte sɔglɔ.

Kyɛ e la mangbɛre ba mɛɛ yie a sugli sugli taa a mangbɛre zaa a kaatoore tie la ka taŋ a are ka tetige a be o eŋɛ gboe be la a koɔŋ.

Sola la ka dɔɔ a hũũni a binne yiere kakŋa niŋeŋ kyɛ biŋ baateɛ tɛɛtɛɛ ka a meŋ kyɔŋ a biŋ ka dɔɔ ne pɔge a meŋ te are yiri kaŋa poɔ a kaara laɛ a dɔɔ naŋ erɛ.

Mɛmeɛrebɛ la are are a yele yɛlɛ a kyaara ne ba zie ba naŋ meɛrɛ ka a tontoneba meŋ yɛ are are a zie ba mɛ l,a ziiri a pilli kyɛ maala sori kaŋ meŋ k,o na sigi a te ta a zie mɛbaaraa.

Pɔge la zeŋ dakogi zu, ka o niŋe tabol zu ka boma a yɛ dogle dogle a tabol lanboɔre na meŋ bamine bayi meŋ la a zeŋ ka kaŋa a le zutaraa ka kaŋa meŋ eŋ nimikyaane ka ba zeŋ.

Nensaalba sɔglo la a tɔŋ fooli a pegle laare ko mine pegle boɔre ka bibile kaŋa a are a niŋe ba niŋe kaara la sanpa kaŋa poɔ ka noba mine a su kpare doɔre.

Pɔgesera la a deɛ a de mie a ŋmeɛrɛ ne kpo ka ba mine a vari bibile kaŋa be lɛ a are ka fo kaa tɔɔre ka teere la meŋ te are aba taa vaare a teere gɔɔ ne dulɔ yie la a are a be.

Noba yaga la a be a kyɛ kaŋa a are la a zage dakogi a do ne saa kaa dakogi kaŋa meŋ a kyile ka ba mine a iri a gaana gbeɛ a onaŋ naŋ pegle a dakogi su la kpare pelaa nu wogre.

Teŋe kaŋ deme la iri tawaɛ ba ta la falakera a zaŋe kaŋ dou saa polisiri da be la ba poɔ ba su la kpaare sõɔlɔ .

Noba yaga zie la a pɛ ba pɛgle la pɛne kaŋa ba niŋeŋ a nyɔge taa ka ba sɛge sɛgre a mare bonkaŋ meŋ arɛɛ ba puori o e la katakye.

Die la a kyɛ ka tabole kpoŋ a big ka a dokoŋre beŋ ka mine beŋ tuoro la a ta boŋ dɛli ka vūū a be a saa zu poɔ a.

Nenboore tɛɛtɛɛ la a zeŋ a gɔle tabol ba mine e la nempeɛle kaŋa ara la a kyaare a o taaba on a e la eŋgane sɔgelaa neɛ a la e pɔge meŋ a lɔɔ o nu a yaare

Pɔgebo dɔɔbo ane bibilee la deɛne kõɔ poɔ a dɔɔbo yaga ziiri zaa ba su kpare a bibilee seɛ la pito bilee.

Kyɛ e la fan tigre zie bamine a bebe a are zagle bontigre ba meŋ bebe a are a leŋ bontigre a ŋmɛɛre ne ba nuure dakogire la bebe a are ka lɔre gbɛzagre a biŋ ka noba kpɛ zeŋ a poɔ.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

sepɔte erɛ bɛ la zeŋ laŋe taa ka pɔge are ba niŋe o taɛ la o nu a tole kaŋ neɛ meŋ are tuoro la a de o nu a lera o puoriŋ o su la kpaare dɔroŋ ka yiri kaŋ meŋ te are tore ka ba pele kyesezeɛ.

Dɔbɔ la a are yaga le kaŋ be ba niŋe a varɛ do saa ka kaŋa meŋ leɛ o puoriŋ te gaana o gbɛre te ŋare o su la kpaare nubala te ŋare.

Noba la su yaayiri a vɔgle sapele yaayiri a de kūū daga a enne bogi lɔ peɛle meŋ ayi la a te are tɔɔre lɛ .

Noba yaga zie la are ba Polɔ poɔ ba e la paalɔ kaŋa a boɔrɔ ka ba lɛ gaa paalɔ kaŋa ba are kyɛle la ka ba wagre na ta.

Pɔgeba la tuo wiɛ boma bata mare la biiri bayi naŋ mare biiri tuo la boma ka kaŋa a pegle naa maaro ka kaŋa meŋ a taa woɔ o nu ka pɔge kaŋa meŋ tuo boma a turo ne ba.

Laafeeloŋ tontoneba yoŋ la be a kyɛ ba de la bone a toɔ soɔmaa a maale nensaala k,o gaŋ teŋɛ a ziiri mine waa zeere zeere ka neɛ kaŋa a taa foto kaŋa a kaare ne a bonzeere naŋ gaŋ a teŋɛ.

Noba yaga la are ba te la taa nuuri a zeŋɛ kaa do saa ba mine be la ba puoriŋ noba banaare meŋ la do are zieŋ kaŋe kyɛ kaare.

Nɔkpeɛne die poɔ la ka ba be kaŋ are ka gama be niŋe ba kyɛlle naŋ ba puoriŋ meŋ zeŋe la ka kaŋa meŋ are a su kpaare soɔlaa ka pɛne a pare o bɔgoŋ ka kaŋa meŋ te be tuoro lɛ a su kpaare peɛle.

Noba la zeŋ a gɔgle tabol kpoŋ kaŋ ba mine su la kpare sɔglɔ konpitare meŋ biŋ la a niŋe ba mine meŋ naŋ la a te kyɛne waana a die waa la kpoŋ.

Zie ŋa la ka noba maŋ yi paaloŋ kaŋa a wa tu a gaa paaloŋ kaŋa ayɔɔma pelaa la are ka pɔge kaŋa tage o baage wa biŋ kyɛ taa lɔɔmaale tɔglaa a wullo dɔɔ kaŋ.

Yɛre puoripuoribo la be ba puopuoridie poɔ ba zaa vuunee la a puoro ba mine gaŋ yibe l,a a lambori kaŋa a mteŋ puoro.

Tɛnɛɛse bɔlŋmɛrebɛ la. Ba mine suee, ee kaayapeɛl, a su a seɛ kur-gbɛ-ŋmasɔglɔ, a eŋ nɔɔtesɔglɔ. Tɔɔre lɛ la ka kaŋa meŋ te dɛlle da wogwog kaŋa naŋ ba a su kparoŋ dakyerepul.

Karebiiri la are teɛ puli ba de la ba nuure a laare taa a pare ba nyaa ,Karebiiri la ka ba kankane a kpɛ are a sonsoŋle soga ba sunlee ba zu kyɛ uu ba nimiɛ bamine.

Die poɔ la a kyɛ ka dakogi a biŋ ka kapuro zɔmazɔma kaŋa a dogle ka tabol kaŋa a biŋ ba sonsogle soga o waa ŋa tɔɔre ka boma mine a dogle o zu.

Noba la a are ka ba yeeremɛ a yɛ taa kaŋa e la pɔge ba tiɛ la ba nu tɔgle zie yobo kyɛ zali ba gbere kaŋa meŋ saseɛ ba kyɛle na ba la a puori ka gaŋgaare biŋ ba niŋe a banaŋ naŋ be a puori ka gaŋgaare ba niŋe ba mine vɔglee zupele.

Tontomma la a ba mɛ a ba be la bogi poɔ ba su la ba kaayaar kyɛ vɔgele zupilee ba piri la kaba a zie waa ligeroŋ

Noba la zeŋ zeŋ ka pɔge kaŋa a su o yeeremɛ a yeeremɛ o naŋ su waa la wogre a vuuro teŋa nie meŋ la are a ba niŋe o pegle la bonna ba naŋ maŋ yeli ne yɛllɛ a eŋe o su la kpare nu wogre.

Pͻge la a zeŋe a kyeenԑ boma. O doge la a boma saala vũũ zu. Ka peԑ a meŋ te biŋ tͻͻre zaa. Ka booti a biŋ ka kaŋa biŋ koo dͻgele a boŋkyeenee dͻgeloo zu.

Pɔge bayi la a be a kyɛ ka kaŋ a zeŋ ka kaŋa a meŋ are ba dogle boma saala vūū zu gaŋ tɛɛtɛɛ zu ka kaŋa a donna ka kaŋa meŋ a kyiine.

Noba la yi a tɔge yaga lɛ ba erɛ la kanpiine ba tuo la a enfuune a naŋ sɛge mare ka ba gaare niŋe daadaa Nigeria paalaa la ka ba boɔrɔ.

Kyɛ bibiiri la lantaa yaga lɛ ba tɔge la fuoli ka pɔge kaŋa zeŋ ba niŋe ane darasaŋ o taa la kõɔ sule ane sule a ona seɛmaa eŋe a kõɔ sule poɔ.